Salin gbiribi niraba ata n ʒɛya yino pilila zipiligu ka yino yɛ liiga din kom nyɛ zaɣ dozim tihi bɛ bi nyaangi maa n ti pahi mori bi gbubila tahabihi ko biɛɣu gba do bi nyaangi maa

Kuɣusi ata n ʒi duu puuni ka dufeya pa kuɣusi maa zuɣu n ti pahi teebuli Silimiin ti'bila ʒi duu ni ka bɛ bahi duu maa pateesa piɛlli ni zaɣa tankpaɣu dikpini maa bɛ zaŋ anfooni n zaŋ yili dikpini maa.

Niriba n ʒinʒia bɛ pumpumi n ʒinʒia sheba nyɛla ban chena bɛ ʒila teeku noli sheba be teeku maa puuni ka bɛ mɛ bin'waɣinli kom maa puuni Silimiin yi'bila gna be lakorigini n za sheba nyaanga.

salo n-zaya salo maa galisiya salo maa gbubi la tuuta nimaka ye daliya piɛla daliya nima maa zuɣu do' so anfooni nima pala daliya nima maa zuɣu ka bɛ gbubi silimin' kikahi.

Niriba n zaya niriba maa so nyɛla dukumsi buɣi bahi yino o nyɛla ŋuni pii o nubila tiri ka niŋ namgbani pɔbirigu bee yee pɔbirigu niriba maa nyɛla bani nyɛ zaɣi kura mini bihi n ti pa hi paɣiba mini dabiba ka bi za bini wɔɣinli gbuni

Bihi anahi n nyɛ ban toori kom yino nyɛla bipuɣunbila ka niraba ata nyɛ bidibsi alichɛdiri nim ka bi gbubi n toori kom maa yino yɛla liiga ka di kom nyɛ zaɣ dozim

Niriba n bɛ duu puuni duu maa zuɣusaa silimiin furila nyɛla dini tabiya shɛba ye la liiga piɛlla ka shɛba do gari bihi zuɣu ka chɛ bani yɛrigi bi bini dɔhi n do tiŋa ka shɛba zi n ziya.

Salo n galisi be palli zuɣu sheba bela loori ni bee matuuka ka sheba ba cheche buɣima ka baɣali taba bɛ sheba nyɛla ban gbibi sheba anfooni din wuhiri ni di lana birila nam di yi niŋ ka bɛ yen yina ti niŋ bɛ ya piibu piibu.

niriba n-chana shɛba bala yuri ka naai che laakum shɛba chani tiŋgbani ni niriba ayi nyɛla ban ba yuri maa m-mali dihiri shɛba tuhiri ba soli na bee shɛba ʒi bɛ tooni ka gbubi binyɛhiri ka di ŋmanila kpana.